Khano khatale khakulisa tsinyenyi iliwo pilipili uwa green yabawo pilipili umubesemu umuleyi bufiti iliwo carrot iliwo bundu buno bwesi khulila mutsinyiyi inga wakhamule bukhuwonesa tsifu tsingali yabayo bilyo bikali.

Iyino inzu iye linaambo lya'Uganda khulwekhuuba naboone khukhwama asi kuzimbe kumukoono kumunyeletsi tsibendela tsa pakingile paka ibweeni, kumukhono kumulaayi nakwa tsi bendeela tsa pakingile, ndi khuloma ndi i'bendeela iya Uganda niye isi barere khundulo ne khundulo khu'nzu iya Uganda yino isi khulanga khuri lukhoobo lwe linaambo

Linambo lye atsye nabone kamabaale khulubeka lwekumukhono kumunyele kumulayi khumukhono kumunyeletsi khulikho bunyaasi bwa'green asi inyanza umusaani wemile khundulo khwe kameetsi khumukhono kumunyeletsi, ingaakyi iliyo tsinjinji

Tsino tsili tsinzu tsili ambi khu'luguddo, inzu iya' Airtel ba'andikhakho bari 4G bakyiakha irangi imbesemu inzu indala ili akaari ikhale bakyombekha bukaka bukomye iye kamabaati, Ali indala ilimo bakyombekhela kamatikhuli nenga bakyirakho iranji bakyiwakha

Abaana bano bali mushibina, bali khukhwilakamo byesi basoma, umusomesi wekhaasi wemile ibweni akha'andikha khulubawo byesi batsa khuwandikha, noyu walolile eno wasamile mukhanwa wapile liyombo wa'anikhile ni tsinzala tsibili wa'ambile khumunwa, uno umwana atambisa musibina nabikho

Khano khatale khakulisa bi bindu byesi khulya, tsi nanasi, mulimo kamawondo kalimo tsinghololosyo ni ka mawondo kamawanga mulimo ka mapondi, mayi yuno wemile ano niye ukho kulisa wakwarire i coti imali waboyile ni shishindu imunwa.